Noba banaare la, bibiiri bayi zeŋɛɛ la ka neŋkpoŋ kaŋa meŋ zeŋ dankyini eŋɛ kyɛ ka a bibile kaŋa are ka walansi biŋ ba niŋesogɔ kyɛ ka a bibile kaŋa meŋ pɛgele soola panɛl kyɛ k'a kpare meŋ deɛle ba puoriŋ.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

Noba la are ba deɛ ba nuuri nyɔge taa a teɛ saazu. Ba zaa yɛre la boma ba kɔkɔɛŋ. Ba yɛre la kpare zeere, a yɛre kpare suuni a dɔgele. Sola panɛle be la ba nimtɔɔreŋ, moɔ be la ba puoriŋ ka teer meŋ are ba puoroŋ.

Noba bata la. Bayi e la pɔgeba, ka neŋyeni e dɔɔ. a pɔgeba bayi na yɛre la kparevaare. Ba de ba nuuri a ti felaaware. Teere are la ba puoriŋ. Ba are la moɔ zuŋ.

Kyanse arɛɛ la, ka lɔɔre be o puoriŋ. Kaa lɔɛ mine are are. Kaa mine ŋmore, ka nyoore ire ka teɛ are, ka noba are sokoɔraa zu. Kaa lɔɛ meŋ kyɛge bea sokoɔraa zu

Pɔge la zeŋ dakog zuiŋ, seɛ la wagyɛ, a le zutaraa, o taala sɔlee o nu poɔŋ. Booti ɔrabare ayi be la o lamboriŋ peɛ biŋ la o lamboriŋ.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

Nenyaga la, ka ba mine ar, ka ba mine gbi dumo. Ka neŋkpoŋ kaŋa dɔɔ ba nimitɔɔreŋ a sulli o zu eŋ teŋɛ kyɛ kyol o nu. Bibile kaŋa are la o lamboriŋ, o ba su kparoo kyɛ de o nu a ti o tooriŋ. Bie kaŋa ar la ba puoriŋ a pɛgele bibile.

Neŋya la. Ka ba mine zeŋ, ka ba mnie are, ka kūū daga meŋ biŋ ba niŋe sogɔŋ. Ba mine vɔgelɛɛ zupile kyɛ mine ba vɔgele.

Noba la, ba mine waa dɔba kɔɔ menɛ waa Pɔgeba. Ba yaga yɛre la kparnuwɛgre. Ba zaa toŋ la boma ba nuuriŋ. Folaware biŋ la ba nimitɔɔreŋ a taa puuri. Tɛnɛɛ meŋ be la be nimitɔɔreŋ ka moɔ be ba puoriŋ.

Die areera, ka teere are, kaa noba are, ka ba mine zeŋ, ka ba mine dɔɔ, ka ba mine kyuli, ka ba mine vɔgle zupili yaayi kaa zaa waa dɔre. Ka ba mine meŋ are a sola panɛl zu. Kaa kaŋ meŋ are kyanse zu.